Meeshaan waa masjid waxaa fadhiya rag waxay ku fadhiyaan kuraas bulug iyo cadaan iyo gaduud eh qamiis iyo koofiyaal way wataan.

Meeshani waa qol waxaa yaalo tobaled tobaledku wuxu kasamysn yahya gedka agyaalana waa girii

Me Shan waxa yalo fa dhi iya ku raas waxa ku fa dhi yo waxa ku fa dhiya sedax geb dhood laba dhar madow ayey wadata mid ne turaxad madow eh shati jala ayey wadataa fa dhiga ey ku fa dhiyane wa madow waxa gees ka kayaalo ubax cagaar eh miis kune waa cades

Meeshaan waxaa yaalo caag cadaan ah waxaana suran kuul dahabi ah.

Meeshaan waxa yaallo shanbo iyo nafaqadeed oo kondheeshan eh midibkooda waa faanto firurkooda waa cad iyo fantto

Me Shani wa hool waxa yalo kuraas iya miisas waxa fa dhi ya dad rag eh waxey watan shati cadan ah shati madow eh medabkodu kuraasta wadahabi miisas Kuna waxa saran mara jaala ah

Meeshaan waxaa yaalo qamiisyo. Waxay ka kooban yihiin lix qamiis. Midi waa beer, mid buluug ah, mid buluug maari ah, mid cadeys ah iyo mid dahabi ah.

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa saaran maro cadaan ah agtaagan wiil waxuu wataa shaati cadaan ah. Waxaa kashisheeya daah gaduudan.

Meshaan wax ka socdo dhismo dabaq eh oo midibkisuna wa cadees

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman waxaa fadhiyo dad.

Meshan wax yaalo koob midkibkisu waa cadaan waxa ku waregsan fiyooro gadud eh dhaxdane Fiyooro yar yar o gadud eh Aya ugu jiro

me Shan waxa yalo caag waxana kujiro jalato asqarin caga me Deb kisua wa cadan waxey na taala mel ba Nan eh

Meshan waxa yaalo barafoon kala barafonka waa cagar bakadkisa waa madow

Meshan waa mel dhismo waxan katagan birara

me Shan waxa fa dhiyo laba geb dhood mid waxey wadataa in dha sharer iya xijaab garey ah mid na waxey wadataa xijaab karoto ah waxa dirbiga sha sheya le wa gudud

Meshaan waa laami waxana marayah mootoyin iyo dad lamiga geesihisa guryo ayaa ku yaalah iyo geedoh

Meeshaan waa iskuul waxaa yaalo kuraas iyo miisas waxaa fadhiyo gabdho indho shareero ayay wataan. Dharka ay wataana waa jaale iyo cadeys. Kuraastuna waa jaale.

Meeshaan waa carwo dhar waxaa taalo saako madow ah iyo ubaxyo cadaan leh meeshay kujirtana waa cadaan.

Meeshaani waa meel qashin qub eh qashin ayaa laga aruurinaya waxanah aruurinaaya wiilal iyo gabdho waxey wataan dharka nadaafada

Meeshaan waxaa jooga gabdho school ah waxay wataan dhar jaale ah meesha ay joogana waa darbi

Meshan waxa yaalo shari liishe eh madabkiiso waa cades gedka oow ku jiro neh waa cadan

Xagan waxa yaala caag madow ah waxaa ku hirtah katiin dahabi ah

Meshan waa iskuul waxajogta arday waxey kufadhan kuras miis aya yalo warqado cadan wey hestan dharka eey watan waa cades

Meeshaan waxaa yaalo saako madow ah waxaa kor kasaaran garbasaar jaale ah. Waxaa kaxageeyo bir jaale ah meel banaana wuu yaalaa.

Meshan waa beer waxa kuyalo geedo waxa yalo kuras misas misaka goyashi sarsn waa balug roga waa cagar

Meeshaan waa lol waxaa yaalo miis iyo kuras kalarkoodana waa qaxwi darbiga gurigana waa garee

Me Shan waxa Suran shati cadan ah misis Jako bulug iyo madow iskujur eh

Meeshaan waa carwo dhar ah waxaa yaalo saakooyin iyo cabaayado tuliinkeedana waa cadaan.

Meeshaan waxaa yaalo shan koor oo dahabi ah waxayna yaalan meel banaan ah.

Meeshaan waxaa joogo niman waxay fadhiyaan geed hoostiisa waxay hayaan falaar. Midka falaarta tuurayo shaati cadaan ah ayuu wataa iyo surwaal buluug ah waana askari.

Meeshaan waxaa yaalo cabitaan kasameysan saytuun iyo maange meesha ay saaran yihiin colorkeedu waa gariin

Meeshaan waxaa fadhiyo nin shaati giisu cadaan yahay waxuu heystaa kaban midabkiisu waa qalin iyo madow.

Meeshaan wiilal ayaa kudheelaayo banooni oo badda xeebteeda. Dhinacaan waxaa kasaaran guryo.

Meeshaan waxaa yaalo basanbuus waxuuna yaalaa meel banaan.

Me Shan waxa yalo Kululeysoyin iya kobab iyo saxaman cadaan ah Kululeysoyin ka wa garey saxamada iyo kobabkuna wa cadan

Meshan waxayala caag madow eh waxa kujiro ubax waxow kakoban yahay cagar io garey mesha oow yalo waaa mel cadan ah

Meshaani waxaa fadhisa gabar miis ayaa hor yala miisku cadan wayo buug ayeey aqriisaneysaa cabitaan ayaa ag yaala cabitanku manga waye taraxad cadeesana way wadataa

Meeshaani waa laami motooyin ayaa marayo dabaqyo ayaa laamiga deystiis ku yaaalo.

Meshan waxayalo labo saxan waxa lakufijilayo looska waxan fijilayo qof dumar eh

Meshani waa masjid waxa ku dukanayo rag waxeey wataan qamisyo io cimamadyo

Meshaani waxaa tagan rag iyo dumar dumar ubadan wexey ku libisan yihiin dhar cadan ah wexeey watan calanka somaliya iyo calaman cagar iyo gaduud ka samaysan

Meshani waa qol waxa toled kasemeysa cadan io madow qolka darbigis waa cades albabkis waa madow mutuleelkis waa cad io bulug

Meeshani waxaa kasocoto dhismo dabaq ah midabkiisu waa cadaan waxaa kasokeyso ciid gududan ah

Meshaan waxaa yalo jawan cadan ah ku jira baradho midabkeedu yahay cadan iyo jaale isku dar eh

Meshani waa lami moto bajaj aya mareso guri gareg aya ka shisheyo gedo cagarane way kashisheyan biyana yalo

Meshan waa lami motoyahin aya marayo gabdho ayaa tagan nadafad qabanaya waxey heestan iskoboyal idhashareer ayey watan

Meshaani waxaa yala waa shati midabkisu waa cadees iyo madoow iyo qaxwi

Meshan waxa yalo barafun bakadkis waa cadan bargunka biyahis waa baseli mesha eey yalin waa mel cadan ah

Meshaan waxaa yala baskiil madoow eh mesha woo yalana waa meel babaan

Me Shan waxa yalo kursi waxa fadhiya madax wey naha waxa ka sha sheyo mel ey bugag saran yihin o armajo eh Calan ka soomaliya aya ag yala kursi ga uku fadhiya cades waye miis qaxwi aya agyala biya caafi aya kur kasaran

Meshani waa sald qaliinak waxaa jogaan shan rag ah iyo hal dumar ah dhar ey wataan qof waxow wataa dhar cagaar ah midane waxow wataa dhar wadow ah midne dhar bulug ah

Meshan waxayalo saxan cadan ah waxa kujira baasto dhedher io qaado